bu manquer dana ka do xam ben njëriñ gancax bi bo daan def 3 sacs nga def ben saaku dengay yak sa xalis parce que dotul am ben njëriñ baax ñu fexe ba buñuy def engrais rek na ñu def engrais 3 sacs yiñu recomender bude <hesitation> da nga def 3 sacs nga def 4 sacs tamit du tax du am ben njëriñ se engrais dal lu bëri suuf si da am ferme de blocage du dem dey yakk gancax bi tamit baax na ñu moytu li ñuy def si dose bi suñu ne 3 sac rek 3 sac yëp jar mais bo defe lu ëpë rek mën na andi galankor si gancax bi te du mat gancax bi vraiment mang leen di remercier <applause> <noise> question ɗaɗ kander ne yo ka leyaye ka lamta ye namo andita o qol le a jega o keke a jega oxay yak wa quoi nama an dita ndaxa qol lewo o xay yaq wa

<noise> nama an ta ye o qol lo wo o xay yaqo xa tima qol xo o kino kina waga ley teen ke ref na xam xamum <hesitation> surtout in weeke ngen na no joor le ka jeg ka andona ye a foga no kena yaqa xa qola xe in bo o jega nga ndet lax xayo andin ga'a ŋeñ ne leeg leeg na nga gara wido qol lewo ga' teen bo ɗekeleer ɓor na yoka taga na xam xames boog keem ɗet luwa ɗetluwame kaga foga no ke na yaqa xa qola xe in parce que kam ga diki win mayu wa andona ye ka goda taamol tamit no qola xe den bo ŋeñ waag kate tig lang ke den nda soy nu andona ye roog fiya fule xiiwal fa ando na ye waga ɓito qol lewo bo leng ke yet ke ka ga'a ga lang ke a yet bo bo presque qol lewo ɗekeleer ɓora fi'a fi a wora nge ku dufona teen ka xoy xoy na nda waage makola nu mbasa naam xaq ke jeg um ka ley ma mi yo mi gara tinu leya nuun no ke ando na ye kam mi ño ga'an comme manaam no walum laŋ yam ka jeg ka ando na ye ten na garanti a laŋ ke na garanti a laŋ te refu ye ke xotoona no qol le mbisii din ŋel le kene o dakka xot dako mbisin no qol le te ref ma a fot ma a jega max ka ando na ye den na muko maxa qol le a jega bacteur ka andona ye dena ndefa laŋ ke bo o qol le a dos bo ando na ando naye microbe ku ando na ye ka ndef kam <hesitation> laŋ ke bacteur kene dena ɓung ko ñoxora bo yak kene ke <hesitation> microbe kene nderum fo gancax fene ka reta bo ande comme:fre manaam gancax fe ke warona wago yaq a laŋo unora kena yakana lang ka jeg pour to wago <hesitation> jego njiriña fook a kama ke andona ye dena ŋaƴel no qolum da mbago ɓot ma ta jeg bacteur ka ando na ye ka ndefa laŋ i kanga ke ne de mbago ñoowa kama kanga ma ne de ñoowa ñoow to saay fu jego na qol le bo tepit attaque ne war na gar wago na mbug ko ñoxora fo ando na ye kat microbe ke andona ye den ɓar mbago yaq kene ke gancax fe comme genre max max a foga no ke andona ye ka garanti a lang pour mi ke tax na xa qola xe ina yaq wa comme <hesitation> changement climatique ke ando na ye ten i ndef tu i changer système ge i changer na système te refu ye <hesitation> a kanga ke andona ye salté ke ando ye te i mbaru ngaƴa no qol le xe xaƴa tel no qol le parce que a kanga ma kaga te kene ke bacteur te ndefu a lang tete mbaru mbago ñowta a ñenga ta nge kata ñowit na rek xan da unoox maga a ndet ma andona ye a njega salté de ñow nik maaga ndiki ka ret kata bo o qol lewo ku dufa tona maga rek waga ti rago jiriñ pour mi no ramb yifes kene daal foga me a foga no ke na moƴ na yaka na wiin we
miyo um tonto xo dik ka leye nam i mbagu an te lang ke wey yako xa lang ke xa qola xe ino wey yaqoxa soo no xam xames fa ɗaɓu yeni saay lang ke ando na ga ɗeng gaa a puƴa le ka ran ga mbage ɓalig ɓal gate nda ka ran ga so a fi ɗe'keleer ɗe'keleer na ando na ye lang ke ga mbiya ta comme fo mbep ka njega comme fo mbep o ga'a fo mbep ne kam no no lang ko ndaya qol le mi a commencer a ɗega kene bug umo tonto xo ndikk <applause> n
i yo mi de a jega kem waag ma o ley ne o an ta ye lang ke wo o qol lewo oxeya yaqo wa o qol a jega taxar ka na ndefa kama qole o reta nga bo ga taxar ke commencer a ŋona taxar ke mbaga taxar ke no qol le ŋona ça veut dire que o qole ka yaqoxa mi de ga'am kaga ga ame o qol nu taxar ke ndef ina ten rek te moƴo bag ta ka lal taye o qol lewo o xey a yaqoxa o qole o xoxa itam wa o jega ga ɗet lax anda ke ke o jega teen o xido xid ya ya ndiga faaf na rendement fe nanga wadio xa itam ka lal taye o qol le wo xay yaqoxa kaga de waga numo tontox teen

nu mbasa naam de ley am xator to leymim ne ne ema Refeka Ndouro ne em gen lul ndundur rimel meen so dolox men i <applause> ke ke waag na xemban lang ke waag na xemban lang ke ga ma ye a foga no ke xemban lang te refu te a sera le a sera le na xa qola xe in a sera ke na xa qola xe in ba i bug tin lang mayu nduf tig mayu bo ndama a sera nana na xa qola xe ŋod taxar kene o xido xid o riƴat o xido xid o riƴat saay fu o riƴata riƴatina xan ret bo tana le rokid kama qol lewota a roki daga xana yaqa noŋ o leya ye <hesitation> o yala xe ci iramto o yala xe ci a ndari rang wo fe rok na me waro na roq wo o ci andaru a xoxof ken bug uma
Dew Sagne Philomene Dew Sagne gen lul ndundur dolu meen rimel meen doxool men so im gid ma a ndefleng yaam i moso o ga muk ndefleng a gar mene lulu ndundur so i mofa nga bo ga men a lul i mofa nga bo ga men ndun mofa nga bo ga a ndef leng a fadid kam ngel ne lu ndundur ka i mbaro gid ma roog <noise> i ka jeg o njik ndiko njutu ge ando na ye ka te yaqa poɗ ke so nu leye teen so mi mi o mat kam laam ta nuun ke waag na at bo ndoxom rokit kate no qol kagam lamta yaam ndoxom ka yaqa o qol yaq ɗomu ɗomu la andona ye ba ndik gan leya gancax la to gancax le gancax le ka reta baya te yaaw noox na ndoxom ne gar dal fo rokid a dal fo yaqin so mi koy kam lam ta nuun ne kina waag na fi bo ndoxume rokid kate na qol nuun kagem laam ta nuun nu mbasa nam xaq <applause>

o neta la nete ley nete ley tuna xatora comme manaam ke waag na xemban lang lang ke na xemba nan te ref comme dose dose te ref kena xemba lang comme manaam o jega nge naak ka ndos na o qolo wanda ku ando na ye ka ref ka fota kuna fota rek ko foka tan o ɓiño leng te xumba o fiyan chaque 3 jours wala une semaine te tourne in ke far ina took a gara fara lang so yipa den fofite fota rete nga ba fot ka ga na xoyel compose o xotin ɓaxin no qol le nous éviter a ka ando na ye te ref permeyable ku ando na ye wage fot rek permeyable wala materiel ka ando na ye ka ref en fer ando na ye wage sooy permeable keke nu ngefa ngef neke tout a foga no ke na yaqa o qol méche ke couche ke nu couche ta xa caƴa xe wene tout a mboga no ke na yaqa lang ku ando na ye rek meme xa sac ke ando yeke sax ka mbota sax mbage ga bong no ke na yaqa lang ku ando n ye a nafo wala ga ka na fota dal ke xota o fokatino fokatan chaque 3 jours wala chaque une semaine o tourner in ke re i na took a gara far lang te fota reta nga ba fot kaga na xooyel compose o xotin con mbaxin no qole a fiya ngan xay lang kaga a sup tu kaga na sup ta lang i nu mbasa naam
njokonjal fa dole njokonjal fa dole maxey sim na nuun no gon nuun fo na sima ngol nuun was nuwa nuun xaq wasa na nuun xaq xeɗan roga mbat xa yenga xe xendan roga ci to wod xeɗan te yok surura fe xeɗan a mofa le nu moof na meke xeɗan yene fe i din na bon saate fe xeɗan mbembet fe roga yala a faƴ in no qata num fo yirmande um te yit walu a qoqo nu mbisi du neke i mbana koy ndefleng-a gar meeni mbi leng o ɓisid walum qoq kam foog me o xu na ñowa a qoqo o ñowa te bo neke i mbi'na saxiida xa pum na qoq a qoqo i andu i njange te no i mbaana te no i mban na ɓasil ne nda yit tayil ne xooxa ka leyit me tayil ne xooxa en tout qu' à ke i gaƴa no mbi ne sagan ta de ret xoxa bo waga ti ro dial en tout qu' à ndot naga u buf a nga denmbisa den no qola te jeg kene mi fim lami xayam xoxa wama leye ndot qew atou te fod nag refe a tos soom de kam reta ɓaxi na ɓax a mbaxa la ando na ye kam juma juman bala andona ye ka comme :framaga jal ka tinum bo lang ke ɓiɓong na mana maga ndey ka i ga a nderes fa a ɗatale njaƴ maro a renda metar ɓeta ɗak nda fada te metar tadik kam yipo gun baya ando na ye lang ke um gara nga wa kinuma xoox um xaƴ maga andona ye maga yip um xoox kinum nda mban fa heure fu gar ma xooxin war galto xan sut poɗ ke bug ma a jega mana itam laka fa kam yipina a qadaf yipina qadaf bo waga timo ƴaƴ teen fada nga maga